neekg buni tabax moo neteen nek bi denca catambale waaye parewul mingi am ay bunta ak palaner bunta bi dafa ñuul nati palanteer moo feeñ er bi ta nek biñ nuko raaxe karo ci suuf.

Gor gi mingi jaay banaana ci marsé bi pus buslëmte teg ci banaana bi chi coom banaana bi mi nga saam ay saam te ayté mit am na ñuy jaay lal ci palasor.

Buuru gambiya mo taxaw ci ko moto bi mingi sol seen yiree pati bi ta. Mingi sol mbaxana té yirée bi ak mbaxana bi noon niro.

Moto gellgere ñiñ ci yoon bi mi ngi epp ay kiliyaan. Moto bi dafa weex ak mingi am kuloor yu konga te mingi am palanteer. Te palanteer bu nekka mingi am seetu. Amna jigéen ku sol roba bu nette mingir dox.

Lekka bi lekku cosaan la dafa ni roog lekka bunu waax ribasaab mi ngi am ay lijum ci koowam lujumbu melni ni moŋ kaanee ak jax xatu.

Gorgu ci fota bi, mingi tuddal looyaaw sinu daabool, mingi sol yi réeyu nete, ci ko bu ci suuf te mingi toog ci toggu bu xonga, mingi sol mbaxana bu njuul, ta mingi tiaante ñaari loxam.

Ay paketi biskate neenta ci taabul bi biskate bi mi ngi am ay binda. Te mingi ay kulooru jaxaso clor yu ëppaci culoore moo nekk clore bu xonga. Mi ngi am ay kulóoru weex ak nette.

Ak ci benna soxna mongi toog ci gaal ak tamit mongi foto di rée mongi xol ci gannaawam.

Teere bi teere jànga kayla nungo daarey ñuom nokke ëpp di jëfandeeko teere bi ninga tak sikow taabul te kuloor bi dafa weerta mingi am ay bindi yu ñoowul te it tamit amna lunj bindi ci biiram.

Mandarga wasaab moo nekkani ta mi ngi am naari kuloor ku lóor bu werta ak bu weex ku loor bu werta bi moo ëppa bu weex bi.

Fuloor bi nimu gaddugal ci siwo te mi ngi am suuf fuloor ba ngi xawa bare fi te xob yaa ngi gudda te xobiiti mi dingi weerta ci carcaar li ola ci sëxu bi mi ngi am culoor yu weex.

Niñyaa ngi gennat di woneh seen bagga bagga ci réew niñyaa ngi yëgg chikow motabi ta niñyaa ngi sawar di yëkk ti seen darapo.

Lii lekkala lekk bi denka saam ñatti faso ngi saam. Benna sambi mi ngi am ay lijjum. Te itumi beneen sambi mingi am neen.

darapo moo nekkan ni darapo bi mi ngi am ñetti kuloor culoor bu ci ñekka dafa werta texsi bu nete ak mu xongko.

Ay jigéen nu ngee daw ta ku nekka dafa toppa rëddambi ñi ngi jongante ci jogante yu metti ta ku nekka dafa bëgga ñjaka àgga nit ña ngi toog si kaw dilen di sèètan.

Fi salla, sàl bi ñin ka arañ bu rafet, armuwaar bi la mi ngi ci kanam, ñaari togu yu gudde ningi jàkkalanto, ak ñaari toogu yu ndawi mi ngi jàkkaarla armuar bi, seen digga mu ngi am taabal bu ndaw.

Li xeetu lekka la xetu lakke bi mi yam ay fasa ngi fasa ngi lekka benna bi moo nekk pompeteer bun fraay beneen bi moo nekkaitimit neen bun fraiy.

Picca bi mi ngi taxaw ci banxarsu karab te picca bi mi ngi xool ci suufam picc bi daanakaku loor yop def kalaallóor bu nuul bi.

Bi màndargala kaaba bi ak abiyoŋg mi ngennaaw kaaba bi defa ñuul te mi nga am kuloor yu neta.

Ak góor buni toog ci toogu amna lumi ëf lolu chosaan la tami ngi am boppam ni taka chaxa ak chenn.

Ay nangu daara ningu toob ci déka amnanu toob ci birik ni ngi jànga soxna ci seen kanam di binda.

Teere bun tex ci cow taabol teere nasranla te jànga kaay bu magla teere bilu ci ëppa mooy kulóor bu ñyool mini am ay culoor yu bore waañ kulóor bu weex lang binda ci binda yi.

Taxaw mo nekenniab yon bi mi dëkk gaana. Ab yong dafa guddatalya ta ñuñ tëjinde gaan akite ñir seen flag.

Saal bu mag moo nekani faabuwe xax xaaj maare xaaj xaaj bu ñakkawe nuni am ñetti toogu ak taabalu benen xaaj we moo nekka funi tooge nani am ngaal toogu y gudda ben ak taabulu ndaw bu nekka ci digabi.

Bennam maxana polis moomneen tàac ci taabul bi maxana bi ñing fa def màndarga buni mëna rañee polis yi polisi gam bi yala.

Ay ndaw ni ngay jongante ci pégga giig gi lini def moo nekka basketball bénn grup bi mi ngi nekk ci bennen boor bi benneen grup bi taxaw ci beneen bor bi ni jongante.

Ñénti paketti biskit ñing ko taj ci tabull bi, ñetti paketti biskit yi ñu tollo yenen ñaari yi tollo wuñ, tè ñab benna kulor lèèn am, tè bu nèkka mugii am ay bindé bindé.

Ab motomo nekk ci talewe di daw moto bi mife si gudda. Tax moto bi dafa weex yeneen moto yi ndawuy ñootu mbil mi ñer dawo di dem.

Ay toogu yu rafet moom leen rang ci saal bi te toggu yi donoo nete mi ngi am taabul bu ndaw te ñuul nekk seen digante.

Garab bi garab bi naflay kaayla barab bi mi ngi am ay sibiy guuda té mi ngi am ay fulor té mi ngi am néggi noppl kaay.

Ak ci jigéen mi ngi taxaw di forto jigéen bi mingi sol rée bu ñool tabaat bi mingi am rëda yu weex jigéen ba nga yokka karaw léttu lettu bu guuddu.

Ay mburu nen dugal ci mbus sewatas mburu bi dafa gudda te mburu masin la masin moko liggee mburu b mi ngi am kulóor nete ma moo lal mburu bi wyen eti mit mi ngi am ay patapata kuloor bu weex mbuus bi dafa weex.

ay ndaw ni ngay jonante ndaw yaa ngi tépp amnañu taxaw di xaar amnaku tée bal bi ku saneko ci beneen gurup bi.

Ci kobljuróomyetti soble yi niñ ko dugal ci pna palaat bu weex palaat bi yoppa weex ta soble yi doom yu mag neen.

Ay ndaw ni ngay jongante ñaari gurub la benna gurub bi donoo. Sol yiree bu weex ak ta bula benneen gurub bi dano. Sol yiree yu nete amnañu toow ci cibitit leen di seetaan.

Benn peer dala ñi nga teg ci cartong bi. Te peer dala bi kluur ñul na ëpp ci suuf dafa weex te dala yu eesla. Cartong bu arange moom neen texiko dalla yi.

Ak ci jigéen na ngi tee bena dalu koket dalu koket bi bu ndejoor la te kuloor bu bula ak bu nettalam am ci gannaaw mi ngi am kuloor bu ñuul.

Ay moto ni ngee daw ci tala bi ta ci guddine nekka. Motoya ngi taxal seen lampa ak seen signal. Te ay pool yu gudda ni ngi ci kaw nekk ci diggénte tala bi.

Ay ndaw ñingi ci marsé bi ni ñaa ngi dox di tabato seen soxla amnañu tée valees am ñu tée sag yu ndaw te itémit amnañu tee ay xaar.

Masin bunu gis ci fota bi moo nekka masin bunuy defare yoon. Mu ngi taxaw cb masan bi mu moodeey mokkal suufsi yuñ jóor purni range ko ci xalabi. Masin mi du daw ci tali bi su dawe ci tali bi lekk defay yaxa tali bi.

buteeli diiw moo nekka ni ci fota bi diiw bi mingi am ay kuloor ta itémit mi ngi am ay binde kulóor bu apou ci kuloore moo nekka kuloor bu nete

Yi ree cosaan neen ñawulo fi i rée bi mi ngi am ay kulóor te kuloori lu ëppa dafa pinti panta rëdda y weex yi ñi nekk ci baat bi amna yu nekk ci suuf te atamit amna yu nekk ci digamuba mi.

Amn aken ci góor, bu taxaw ci benn table ñi fa bind fara feñe, te góor bi mi ngi sol mbuba mu gudd, ak tibay bu ñuul, te mingi sol itami beneen mbuba bu ndaw, boba mofu xame kaaye la ci mbuba yi.

Akem ci benn taalube, mi ngi taxaw ci kanam di wax, te ninga tegal benn taabul gudda, foofu lam teg ci karnem yi, di xool di wax, te akem ci jigéen la.

Restoraan bu mag moo nekka ni ci biit restoran bi nini ransee tooguy buru. Ak taabul li bari ni ñjang ci biit restaraan bi di jend ak jaay.

Ay ndongo daara ni ngi toog ci suuf di janga, gulendi jangal nig ci kanam di bind, ndongo daaray daleena xaaj ci ñaari parti , guur ñaa toog ci kanam, jegeel ñaa tog ci gënnaaw.

Ningi ci benn bitik bitik bi bitig gu jaaykaay diiw la li ci ëpp moneka diiw jigéen ni wayne itimit mi nga am ay saabu.

Ay jëni kong neen tegsi taabul bi kong bi den ka waas bu pare te ay ti mi den ka laka bu pare kon ngi denka saam te yu bari la.

Akem ci nekk mi ngiy ci digga ker bi té nekk bi nekgi cosaan la amna garab mango bu nekk ci pek nekk bi te gara i mango bi dangal léew ay saret ni ngi fi.

Kéyti journal neni abattise fi ci keyti journal bi akam ci góor ni taxaw di wax. Whyne ati mit amna góor gu took di wax ak telefon.

Akam ci fas minge dawur ci alabi fashu xonxala te jéebi mi ngi am màndarga bu weex fas wi ni nga solal koliyee.

Ñaari jaaru moo des ci jaaru yu loon jaay jaaru yu bori la yepp jàrnet bum des iau ñaari jaaru yu des dafa nuul ta jaaru bul la.

Ala bi dafa bari ay garab yu gudda ak ñyax ma ngi bari garab yi dafa gudda bu jaggi dayo te àlla bu lëndam la.

Takam ci piccha ngi taxaw di xool ci ganaawam piccha ci kalaw xewlam tudda tanka yaa ngi guddha te aytimit gi mingi fumi cobe dafa gudda.

Lekka biini mungi ay fasong namar ñamar yu nekka ci biiram. Ganarki nung tégé kote marini witi mit nung ko tege kote salaat bi tamit nung tege kote waayén ñeeh mi nung ko teg ci palaat.

Ay ñaari góor, ningi taxaw ci fota bi, benna góor la gambeen la, ningi xool fubbal bi waaja ñow, waay gambeen bi mungi sol mboobumu xonga, ak tubee jubbla, benneen gór bi yirée bu weex, mwala kloor bu weex moo ëpp ci yiree bum sol.

Akam ci góur mi ngi ci talé bi di dem yoonam nangi war ryda té mi ngi portel dara ci gannaawam munu toppa ci yoona ndeejooram.

Akam ci góor ak soknam ni ngit tow di fhoto ñum nga ashubé yireebul sol te yirée bu raferla yiree góor bi denka dawome ni ngit ye andellxo ta jigéen bi ngit ti ye kall fe ci loxo càm mooyam.

Ay ndongdaara, ni ngi jànga di xool seen kanam, amna ñaar ngi mag ningi taxaw seen ganaaw, nongodaara yi yi ree yun sol noo ko ni réew, lu ëpp ci ñoom, seen bu ba dafa weex.

Akam c xerem ñunka taxawal ci pega géeg bi ci xerem bi ñi ko lonkal ñaari ceen te boppa xerem bi ni ko solal màndarga buy wone adduna si.

Akam ci kalfe ñu ka teg ci ko taawul bi kalfe bi raferna bu jegg dayo te mi ngi am gñaaru bhutoŋ kalfe gi itimite mi ngi am ay kuluur.

Benn njoboot ñu bokk ay deret ningi taxaw di jàkkarlo foto bi amna ñanga xamne ni ngay dëbba akam ci soxna mi ngi tee benn xale te it mit nékk bun jàkkoroon néegi cosanla mi ngi tudda néegu ñax.

Akam ci góor mingi taxaw di foto mingi taxaw ci pegatoogu yu ñuol te yiree bu am dawomelam sol dalaku kow bu ci suuf dafa mat mingi taka montoor ak mingi sol maraakies yi weex.

Akam ci paa mi ngi toog ci gitaar chosaam paa bi mingi gitaar te dafa ferang laay mi ngi sol xaftaan bu mat.

Ay taxi mi nga paal ci bégga kér té taxi bu netté bi mi nga am mandarg ci gannaaw taxi bu netté bi gloor bu netté moo kalaal.

Atam ci góor ni ngi eno benna góor bu weex purlan bu guta yaramam ak yiriam laal ndox nu ñi dox dika yéebu ci gaal yi purnu mëna trawarse dem ci benneen dëkka.

Ñatti bu teeli garab neen taxsiko taabul bi garab yi ñaari garab yi neksi koñu no niro ak seen kuber yu weexala wayn bu ci diggabi kuboor bu bula la nu màndarga bu lewoon l garab yi nikun benn.

Akam ci moto mi ngi taxaw taiti mit moto bi dafa ñuul. Góor gu sol mbuu bu nete mi ngi taxaw ci gannaawoom.

Akam ci diiw ñu nga tàcc ko taabul bi diiw bi ñu nga defate limon te lu baaxla ci yaram dafay noylo yaram te leeral yaram.

bi bërëb istuwsar Gambia binda neen ko bërëbun gis ni neloon dencxa suun ma mataar yi bur yepb leen America ni liggéey seen àlla yi bërëb bi ndox moo ko woor te booi mongi nale ni seen.

Aryi ndongo daara yinu ngi taxaw di xoolu seeni kanam, yinongo daara yi ñoon niroo yi reeyu sol, yini ngi jox gannaaw ci lunu jange, te luñu jànge kunumu fa binda binde yu weex.

Akam ci camelon mi ngi daw ci tale bi. Beneen moto bu ndaw mi ngi bëggabaayu yoonam bur dem ci beneen yoon. Manam fi dafa guddi ta lampe yi moto yaa ngi taxal sen lampa.

Mu ngi lal ay palaati solar, palaati solar yi dona baree nungi ci digga bi wayn ci koñ koñi garab yi bana na nungi fa.

Akam ci waay mi ngi jaay fer ay feer yu gudda ta bari noofi nekka amna ay feer denka nas poomi elastic te ay kuloor yu uute noofi nekka.

Akam siwaay mi ngi teye buteelu laskoloñ ci lu xa càmmoyalam ka teye buteelu laskoloñ bi ci ko mi ngi am kubeer buñoo bu teeel bu weex lanaat.

Ay fuloor, momneeni gisandoor, ay fason fason fu loor nothnekka, benn fulóor bi ala veerala lu baaxla ci yeggu yarunu dom adam, beneen fuloor bi minga am ay kulóor.

akam ci nagodaara moo taxaw nu gi jaakaarol nongodaara ming sol yu ree bi ñu jangeeje te dafa faskanamam letu aadam ta na ngi takat da la tatam solkuason yu weex jëllxo càm moyonbu teka ci dene.

Akam ci naan leen tox ci taabal bi naan bi li nga defare guyava te bu teel wenla ndox mi dafa nete tokku beeru bu teel bi dafa xonxa.

akam ci jigéen mungi taxaw di foto waayeen foto bi dankaa dagga dale ko ci boori biit bi jëmal suuf moo gene ci foto bi mungi sol yiree bu sokola balal ma mbedami la yiree bi tudda.

Ak kam ci jigéen mi ngir defeer kanam mam sol ay tegam jàkkorlok fortor bi mugi sol yirée liggée kaayam.

Atan si nyoboot, ñu ngi taxaw sii buntu neeg ay lujum am na, ñu ko tiye am na i timit kenen, beenë bi nak bu ndaw lam tiye.

Akam ci nekk bi barewu tabax etancla, ñaari deg la, deg bu ci suuf dafa milni ni yagganaoon, waan busikoow bu nga kumaca tabax yaggool, ay fuluur mini law di toppa buum bi.

Akam ci armee, ni ngi taxaw di teye seni fetxal, ñeti fasani armee yu uutek toni noo fi nekka, bu nekk am ngi sol seeni yiiree, dafa jaxase seni biir, ay góorag ci gen ñeppaa fi nekka.

Keytu arbatise moom neen gisni ay góor ak ay jigéen noo nekk ci fota bi ningi ci bind bind yu xonxa wyen étimit ningi bind ay bind yu am klor yu uute.

Ak am ci flag réew moo mo nekkani flag réew mi dafa am 5m klor mi ngi am itimit bdiw bidiw clor bi dafa nete klórino neka bu bula nete weex xonxa ak werta.

Ñatti ndongo daara, di ngi taxaw di fotowo, ñatti ñuy dono nama seen bërabi jangookaaye, akam ci jigeen monekan ci digginte ñaari góori, te ñepp nooni rolo yi ree.

Amna kutee leskoloñ ci loxo càm moyom las koloñ bi ku beer bi dafa nete. Mi ngi am ay kuloor yu uute. Amna kuloor bu nekk su soog dafa xonga ta bu teel bu weex la.

Akam ci soxna mini taxaw sol rab bu gudda ka weex mu sóor bi ak belt buñu taka ci dën gi dena clor tam mini takka jaaru lon lon ci noppam bi.

Nyebbe bu ess xaaraan neen dëgga tekachu kaw taabul bi nyebbe yi nibari te benn kuluur neen am kuluur bi dafa werte.

peer dalla bu ees ñu ka tegsikoo taabal bi amna etimet yeneen dalla yun teg si suufam waa peer bu negg ci kow dafa ñuul mi ngi am firmitiir ci ñaari bor yopp.

Daala xale neen tex si taabul bi dala yi dafa am ay kuloor te si birr dala bi im poss dafa nooy te kuluur yi defa oute ci daala bi.

Akam ci mango bu baxal, moo nekk ci mbuus bi, mbuus bi dafa weex, mango bi denkab baxal bum ñor, naxam soo ko bësl saloxo bilekk mu tocc, tami dafa tanga.

Akam ci gañcax neet buddi ni gañcax bi karotla mingi am ay xob yu bari te xobi dafa weerte mingi am ay banxaas yu ndaw.

Bërëbbu njàkore ni bërëb bi jaamukaay yàlala unu ñaa ñi duga ci diir tr jaamu sani boroom bërëb bi mimit da chorch xeefeer yi nanga xam nëkkun culit mën nofede jaamu sani boroom.

Bereb bi bereb bi jayokaay leka la, leka buneka nyu ko tek koteem, te bu nekka dafa uute ak moroman. Am fasongi fasongi lekkaay, mew ming fi, mbiskit ming fi, ak leniñ ak leneen.

Akam ci moto ni ka gaare ci pegg bërabi liggéekaay moto bi ci ganaawoom ni won ay marake moto bi te moto bi ñaari palaas fu ni gene saxarlam am bu sindejoor ak bu ci càmmooy mi ngi am ñenti ponu ponu yepp da fa ñuul waayen ci mbegoy pooney mi ngi am ku loor bu yeex.

Baykat baan ci toolam li bay ak ete mit di wël ba tekk suuf si gancax ya ngi ndaw tan nangi raxxeet té gancax yi nangi am ay xop yu baari nangi sol ga ak géte mit ni tee ma sini lugée kaayam.

Barëb bi barëb bi jàngoo kayla ndongo daara yi fu ni tog di jànge ñnga ranse ta dafa am toggokaay ak taabul so toggokaay bi ak taabul bu yepp neen kolemu nekk benn.

Peeran jaaru, moomleen ngiso ndoor, peer bi dafa rafeetu jëgg dayo, peeri jaaru bi mi nga am ay kulóori kulóor, te kulóor bu wër peeri jaaru bi dafa nete.

Barëb lekko kaayla fineeni dalal ña nga xam ñëw neen pur jënd sani lekka te dalal bi dafa yaatu dalini taxal seen tele nga xam ni mëna seetaan ñu joŋante te itimit polaas bi raf fena bu jëgg dayo.

N'ie ñi ngi togg ci bërebi luwa ñuppa ngi togg di deglu lallay wàlluwaa yi di wax ak di arté amna ñanga xamne ñingi jokkoo ak ñeneen ci :mobile."

Lekka bi dafa dundal doomu aadama nyaari mburu te mburu bu nekka ñying ci sol ay lijum ci biir ak ndawal tambaleneen lekka mbura mi.

Ay ndaw njing ci bërëb funi tangka kai yaram. Daleeni jàngal naka leni mënay aar sen boppe, ci lan kom sa kuleen ton. Nakaleeni mënay def bu mëna mucha, ni ngi toog di dëglu seen kuleen di jàngal.

Akam ci kër moom nit gisa ndoor bu ci càmmooy etans nen ko tabaxe wayt bu ci ndejoor nekut etans bu na kër ge denkaa técc.

Akam ci soxna mi ngi toog ci tuug bu weex di fotoo yireebum sol ak siper bi dafa neuro te yirée bi dafa am ay kulóore kuloor mingitee baag ci loxandejoram mi ngi sol caxa ak jaaru.

Nekk bi defar rafet be jeggi tayo lal bankship benn boori negg bi te lal bi mi ngan ay njeganaay impoos bu mag moom nen teksiko lal bi talamp ya ngi tàkka ci nekk bi nek ba ngi am funuy tooge.

Lakam ci góor nini arvataus liñi jaay lii woon ituni niñi mànbarga ba nga xamna jo bëge xampalagen poy toppa.

Kam ci bommoomneen tàcci suuf si bumbuggu dala colooram dafa weex yi ngi am naari popp bena bop bu mag bi fef ngay ay dugal ci soget bi bomu mëna joxe doole ci beneen boppa bi.

Akam ci soxna ku sol yuree bu xonga, ta baat bi denka dawmi, mi ngit xaw fotowo, baat bunu dawme ak calfen bi, no nuro, munu sol ceen ak caqa.

Peerab jaaru, bi ngen gisa ndoor, peerab jaaru bi dafa am ay kuloori kulóor, te peer bu rafet la. kulóori dafa bare, kulóor bu weex moo ëpp ci peeri jaaru bi.

Am muus mi ngi xool benn bërëb, muus bi yaramam dafa am ay piti panta, te yaram bi mi ngiam ay kuloor ay kuloor, ci boori gi minam bi dafa sax karaw, moole wan muus mi góur la.

Peeru dala marakis neen texiko taabal bi dala bi dala yu eecla mi ngi am ñatti fasa ngi cloor den key jëfante ko p s sa tànga dem topato sa soxal.

Akan ci géen mi ngay dox ci ñuñu doxee din waay xotako mungi ngi keti tàng ca mooyoom torna sa sëpa dem yekia tankande jooram nite sagg bu xonxata mi ngi sollo nett ak kaale bu xonka.

Akam ci moto mi ngi dawu ci yoon bi moto ba ngi épp ay kilyaal ta naaju dafa tànga géer ñungi gis kerru garab gi wala takkandeeru garab bi.

Bena jaaru ñu ko teg ci ko taabul bi jaaro bi ngi am ay kuloori orkuloor bu net moo ëpp ci jaaro bi nam kuloor bu weex kuloor bu ñool ak yeneni kulóor.

Abiyoŋg bi mi nga taxaw ci peg ayapoot bi amnañu taxaw ci aviyoŋg bi dafa weex te minga am ay binde yu ñoo wul ab yong bu guddala.

Barab bi bërëb nafloy kayla ak barab lekkokaay c ci yoon bi nin falal ay xoor wala ay betoŋ yu weex mi ngam ay garab yu gudda te ayta mit ci garabi borami mini am axñax yanga xam den ka rose.

Barëbbu naflokaay ak barb ekokaay bara bi denka aren ak tóogu taabul jël sa lekkokaay tekk ci ko taabul bi blamp yangi takka te bërëbu leera.

peerab dala yu ees neen tecni sops yi peeru dale yi cibalo yi linedee solpur dem napi jan ci géggi clore dala bilafa ñool ak dafa neete dale bu dëgar la ta am doole ta diis

Xaal wi danka nal dekku ci caas pur mën ko naan ndox mi dafa xonko tannika sotti ci caas bu weex dana neex bu jeg dayo.

Akam ci góor mongi sol yiree bun tudde ñeti moorso garaambooba bi mung ko wat agg ko si mbagam bi tek yiree bi defa ndiiro garambubu bi ci mis bi ak tubai bi yepp benna kuloor la.

Tooli supame moo neka nii. Supeme bi mu ngi waaja ñor, di jëna te xobi lalneeñ si suuf, te xob yaa ngee raca di dajee si kow.

gañcaxbun gis ni mini ici xob yu ees te dafa tontoor mi nga am ay banxaar yu ndaw waaye di juut amna benn banta bu woow bu nekk ci pegg gañcax bi

"Standard newspaper" bi mi ngi waxal rewi gambiya lamoo xew ci biir gambi ya akam ci jigeen ming ci newspeper bi te jigéen bun gis ni bët bi dafka attakka mi ngi yokko tek karaw wi.

Soofu makroona mo nend xërni mungaltexci plaat lu weex makroonaridni am ay ñamar ñamar ci biira.

Akam ci góor mi ngir daw di jonante akmor mi ngi ubi giminam ci nu mi dawee ñeneen ñaa ngi jongante ak seen moram jongante yi dafa uute bu nekk ak moromam la.

Ak am ci góor mi ngi dox ci mbéddami mi ngi tée telefonam ci loho ndeyjooram taxci yaa ngi nekka ci trafik bi.

Peeru dala ningalteg ci morsha bi xonga peeru dala bi dala górala mi am ñaari kuloor bu dem ci ñetti kuloor wayen kuloor bu ñuur mu ëpp ci kulóor bi.

Ay ndaw ningi toog ci tóogu nekk seen bërëb jaamokaay ni ngi jaamu seen boromeam naña ngaxam ningi sukko seen omi te yi reyun sol amnañu nurale amnañu uutale.

barab bi jaamokaayla hafar yi nigaxam neh nekun julit fi lano jaamoo sane boroom sen màndarga bu leen wan hafer mingi fi

Binda arxuraan moo nekkani arxuraan bi ngi binde binde bi weex té lu werte moo appo.

Benn peer jaaru kase moo de ci peer jaaru yi peer bu nula te mi ngi am yeneen kuloor yu neté per bi peer bulla.

Akam ci dallu koket ngatek ci kow taabul bi dall koket yi bu ndeyoor bi neni won ta kuluur bu ëpp ci dalli kulour bu nettela.

Akam ci jiggéein bu ñuul mingi solsoloni chosaanam mi ngi jam sinam bi tuñ bi di mit miñ ko ñuulal cook mi ngi siiñ di ree.

Ay ñaari guur ni ngi simiiku taka sani ngemba di jàkkorlante bir du jongante ñoom nepp ningi taka sani galaaj ningi wiccente seeni loxo.

Ay ndongo daara yu ndaw ningi seen berabi jàngookaay ku nekkammi nga toog su toogu ni jàxkorla taabal be té yuro yun sol noko niro.

Peeri jarru long long mo neka ci foto b peeri jaaro bi. Mi nga am ay color yi ñi ngiy bare tarrax fenn bu jeggi dayo.

Fuloorbu rafet mi ngiy genne ay tontoor tontoor bi amna bu weex xonga netee fulor bi dafa werta ci boppam tam mi ngi am ay xop yu bari.

Akam ci jigéen mi ngi inu bir rong ci bofambe té mi ngi dox ci yoon bi pur dém kérem ay tool ning ci càm moyam ak ndéejoram.

Fuloor bu rafet te jëgg daya moo nekk ci fota bi fuloor bi minaam ay tontoor yu weex te bari fuloor bi xobam dafa sew te gudda.

Ay ndaw ningi waaje jongante ñaari gurub la benn gurubi bu gambi la ay arbit ningi taxaw ci digga fiil bi.

Lal bu rafet ta am empoos yu ñooy, ñu ngi si kotte neeg bi. Neeg bi rafet na ba jëëgi dayo, waaye, tamit, lal bi rafet na bu jëëgi dayo.

Ak am ci tére moo nekkane ci téeré bi amna ñaare góor ñu ci nekka te it tamit amna juma bu neka ci téere bi mi ngi jangale ci téere bi ci lu bare.

Keyte surnal yi ay góor ak ay jigéen ñoo ci nekka. Waane iti mit mi ngi am ay binde yu bari ay iktmit ku luur yu bari noo lal no ko lal.

Barab bi barëb nafloekaay la ak lekka ak naané okaay barab ba ngi am ay garap ak mi nga am ay mbaar akatimi néeg ci barab bi té fuloor moolalboy wayye duge ci barab bi.

Ay jawnante ci basketball, akam ci góor mi ngi tiim balbi dika fettici boori tankaamam on mangi taayn gaay yini paxawamn befa.

Bereb bi li ni ngi di jaar di dugg ci fere bi wala gene ci feere di dém ci bereb yini begar di dem. Géj gang fi niña ngi tahaw, akatami niña dem. Bereb bi bereb bi tukkey kaayla, waan suñ ndox mi ngay jaar.

brëb bi breb bi hustuwar la bërëb bi mi ngi set wecce ngaay garab ak ay xeer ninga ni pintur pinturu weex akiti mit nyaare néggi nafloykaay ning ci bërëb bi.

Jën bu nu oye tappandaar, moom nen def ci kees bi, tappandaar yu bari la, jën bu neex la, dafa niro xuur xuur waaye nekkur xuur , moom moo gëna rëy xuur xuur.

Akam si waay mi ngi jëmbar ay garab ay garab yi sèèn banta mu ngi xawa gatta tè mungi am ay xop mu ngi jël loxo ndeyjoor ram bi di koy bés ci garab yum jëmbar ndax garab yi mëna dëggër.

Barëb bi barëb bi jaayookaay la lanneen fe jaay la nga xam ni ñi mën neen ka jëfandew seeni yaaram palaat bi min ni wan waa ji nakalay mëna arbataise boppam por nga xab ngil yaani mëna xam fum nekk ak lana lan lami jaay.

Auto kameyong bi mi ngi eb ay bagaa yi bari ta keci. Auto bi dafa gudda rëmalkala ba pom dafa weex te mi ngam ay poon yu pari.

Outé ya ngi daw ci yoon bi bi ni njangi park seen rider yi jaaykar ya ngi jaay seen yi rée amna biron bu wex bu nekk ci pega bitigwaay bu jaayyi rée.

Dala bi dalu jigéel na dala bi xonxala wan mi ni am ay kulóor dala bu wawula te kulóor bu xonxamu ëpp ci dala bi.

Gata bi nun kooy tee bur nu pengu ko kuy pengu denka tileel gatta bi naxam gatta bi lu mana daw jël na pengu bi dugal ko ci yarami gatta bi léegi mi ngay bës pengu bi naxam garab bi mëna dagu ci yaram gata bi weex la nak.

Mësini kontekaay moomneen tajci ko taabul bi mësin bi mën nga ka konte te iti mit mën nga xool ban waxtu mooy dem ci jamono yi mën nga fi denc iti mit loy konte mësin bu am doolela.

Ay niñu weex ñi ngi tog ci keesu moto bi di tobato seen soxla waan itimit amna ay ndaw yiy dém di tobato seen soxla.

Barab bi, barab bi dekoo kayla, tele ñgi ci bërab bi, lal pur naflokaay mingi ci barab bi, ak tamit lampa bu am doole mingi ci barab bi.